Kosɗe debbo, o ɗo fawni waati riiga juuɗɗum ɓaleejum bee diidi. O ɗo faɗɗi paɗe daneeje, dow maaje ɗo mari ''kelli-kelli''. Ndaa debbo feere haa sera ɗo waati ''green'' paɗe mum ɗo njooɗi ''ash colour'' bee daneejum. Debbo feere ma ɗo jooɗi haa sera too bee paɗe maako daneejum.

Nder saare bounde timminande. Gidan sama, sera gidan sama mai woodi jamɗe silver, woodi golden. Sera mahol mai ma woodi paune golden, penti janejum. Dammugal don maɓɓiti koffi.

Ɓikkoy worɓe be buduje, ɓe ɗo fawni ,ɓe ɗo waati kare Fulani. Kola daneejum be pawne Fulɓe. Ɓe ɗo toɓɓi jam parceji daneejum haa tiiɗeji maɓɓe .Ɓe ɗo waati coddi daande, be jey tiinde ,ɓe ɗo ronngini woɓɓe ɗo dari jogi sawro.

Gafurgal ɗo waali haa leddi, dow maangal ɓaleejum cabmay cewɗum may bo, burawun ɓe ɗo walliningal haa dow taayels ɓe ɗo naftira bee maangal haa unuki tattasey, maagi , sottuki nyebbe.

Goɗɗo ɗo dari jimmiti juɗeeji maako fu haa les. Oɗo ɓorni riga ɓaleejum, oɗo jogi riga feere, oɗo faɗi paɗe ɓaleeje, ɓaawo maako be mahol, windo ɗo sera maako, haa dou riga maako mai ɗo waɗi makin penti daneejum.

Dukkuje saare ɗon nder hakomum, ɗo ɓakki haa leggalmun ɗi ɓenndi guda tati, ɓaawo mai ɓokko-ɓokko der mai danejum tal belɗum ɗo mari zaki sosai.

Dankali turawa guda tati. Dankali zamanu, ɗum belɗum, ɗum ɗo mo’itina ɓandu. Nder maajum milik kolo, ɓaawo mai bo goldin. Ɓe ɗo defa ɗum, woɓɓe ɗo sa’a ɗum, woɓɓe ɗo waɗa nder maarori haurabe.

Bayu ɓeɗo waɗira garin kwaki be alabo gurka ɓeɗo defa ɗum sora, nder majum diggu ɗum, ɓawo mai ɓalajum ɓeɗo saɓɓi ɗum ɗo joɗi ha leddi, ɗum ɓelɗum massin.

Sabulu ɓeɗo yiwiraɗi kwali mai yelo inde mai tura, les mai bo sabulu lus.

Koromje bodɗe layit brown be turos pilo mai tati sira poune mai bo goldin ɓe ɗo mo’itina sare be mai ko ofis je ko palo ko ɓetrum.

Tolotolo danejum nga ɗo dura ɗo supta nyamdu ha leddi. Ha sera mai ɗon haako yoringa rufi, fere bo jamɗe on ɗon mordiri ɗo murɗi murɗi.

Dooya ɓeɗo reesi ɗum ha leddi, ɗum ɗo maari naafu ha defuuki ko soruuki ɓeɗo sa’aɗum ɓeɗo deefa be baakuru, wobɓebo be koi ɗum ɗo maari naafu sosai haa bii adamajoo.

Laɗɗe ɗa leɗɗe juɗɗum ɗou mai ɓo nargewol hauri sosai ngal balwi , ramɓo ɓo wurti ramɓo ɗo yarɗa diyam kolomai blu yelo ɓoɗejo.

Njareteɗam juss axotip, wodi jus bo je pik madara, wodi bo maltina, cok, dudu pepsi. Ɓeɗo jeriɗi ha nder chago.

Kula, womas, hawa ɗiɗi, do mai nyiri les mai hako, do nafa sosai ha jogurki gulɗum, ngam nyamdu fewata, a yahi rai fattude a dilli ran makaranta.

Ɓingel ɗo jooɗi. Ɓe fauni mo, ɓe fini mo pinari, ɓe waatini mo jambaki boɗeejum haa hunduko, ɓe ɓorni mo riga daneejum, hoore maako ɗo sanci, ɓe wanni mo pakin guda ɗiɗi.

Na'i ɗo dura ha sera lawol, goɗɗi ɗo wailiti nyama gene, goɗɗi ɗo turi ɗo nyama gene, wodi woto nge yaɓɓiti lambatu nge ɗo turi nyama, lambatu do sera maaji be nanta mahol.

Riga juɗɗum, kolomay daneejum, cakamay boo atampa bulu, ret, ping, girin, cakamay fuuh bannin. Ɓe ɗo waati dow beebi rooba juuɗɗum ɓe ɗo darninngal.

Goɗɗo ɗo ɗari. Oɗo borni limsa ɗanejum. Oɗo waɗi gare be zubi mare golɗin. Be paunai ɗanejum. Korwal ɗo bawo mako be jokji be kofije.

Debbo do jogi nyabbamji je wujugo hayeso, bifo tagu wuja pauda popul do bifo makop on je chakadobo boko bokodo to a timmini paune sai a feesa urdi mai hayeso ma ngam tata pauda mada wonna.

koromje falo debbo dojodi hado varanda goddo do bari dammugal sudu bedo wadi dum bel kolomaje ashkolo be danejum be zazane

Restauran ɓabal soruki nyamdu ɓe ɗo sili koromje kolo kolo danejum, centa tevul nyamdu mai dow mai blu, ɓingel debbo ɗo jodi ha tow suddi gele danejum.

Almakaci ji, bairoji, pensur, stepila, colos, har be eyapis haa dow ɗo ɓili. Be hunde feere ba sheltos haa be correctin flut, be spaglu.

Tattasei boɗejum juɗɗum, dogo na maara. Ɓe ɗo naftira ha wadurki haako stiw, ko jolof, ko haako ɓokko, gubuɗo. Tingere ɗo sera mai, ɓe ɗo waati ha nder taaso kofi.

Riga debbo nyotinga juɗɗum, ɓe ɗo ɓorni nga beebi rooba. Kolo mai boɗejum be nanta bulu be ɓalejum, ɓe waɗi zubi manga boɗejum be popul ɓaawo mai dammugal gilas.

Bingel gorko oɗo jodi oɗo lara oɗo borni riga danejum, debbo ɗo ɓawo mako ɓe bikkon worɓe fere ɓe ɗo ɓorni unifom, colo man bulu, ɓawo maɓɓe ɗum mahol fere goto ɗo ɗan ɓamti juɗe mako.

Buuzuzu, ɗo dou lisal, kolo grin. Kolo, buuzuzu goldin be kofi. Guda tati on.

Defte diina fere fere wala je wala, ngam eb turki tarbiya, benanta no goɗɗo julirta, no goɗɗo yiwirta, no goɗɗo rewirta Allah ni.

Sare mahande be fulawas ha sera mai, kolo sare mai ash kolo bei danejum. Fulawas mai duɗdum ha dou mai woɗi jamɗe sosai nder mare bo windos mai ɗo mari glas boɗe potunde.

Debbo do joɗi, odo mori, o do rufiti gasa mako hayeso do maɓɓi gite mako, o do ɓorni kare laybulu ɓawo mako dammugal on, sera mako bo durowas fere on.

Agwgwaji, wodi danejum, ɗo bo ɓalejum, se ra mai danejum, petel ɗo chaka ha leddi. Ɗi ɗo hewi, kashi je ɗiɗi on.

Haako fulawa ɗo nder leeda be leddi keccum. Ɓe ɗo aawi leggel lemun tsami. Haa yeeso mai bo, haako fulawa ɗo nder taya manga, joɗi haa leddi.

Goɗɗo ɗo dari o ɗo ɓorni kare popul, dande mai je ɗo waɗi zubi dak blu ni woduki ha jippiti jibaji mai ko ɗo waɗi zubi o ɗo ɓari mahol kolo danejum.

Goɗɗo ɗo dari ɗo fauni wati jompa, be gare mili kolo, yeso mangol ɗo mari zubi, ɓawo mako mota, leddi bo intarloxs o ɗo wati juɗe mako nder jiɓa.

Kek ɓedduki manngu ,ko to duuɓi yalti jey danyugo. Ɓe ɗo waɗira kek be fulaawa ,jey kemikal feeri ,kolo may daneejum, fawne may boɗeejum.

Keke nyotugo je juɗe bota fulai, dow mai bo burawun hore mai, nden ndenta les haɓe yaɓata dak burawun ɗo bo unordu ɗo ha sera mai ɓeɗo naftira ha nyotugo je kare roɓe, be ɓikko be mawɓe.

Tutawol najeria. Kolo mai gireen. Chakmai ɗanejum. Seramai gireen. Beɗo babba ha sauru be ɗarna ɗo lara ɗule.

kosngal debbo o ɗo haɓɓi cen haa kosngal maako guda ɗiɗi.O ɗo takki lalle boɗeejum jey gam, o ɗo jo''ini kosngal maako may daw leeso on.

Haako gubuɗo. Ɓe ɗo waɗira li'o be maako, belko sosai, ko ɗo mari nafu haa ɓandu. Ɓe ɗo defira be nyebbe, ɓe ɗo saɓɓi ko dou buhu danejum.

Dammugal sare ngal ɗo maɓɓii kolomagal danejum, penti sare mai danejum, benanta burown be pickolo, benanta ashkolo, hayeso sare mai wodi fulo joɗɗum barandani.

Ka’e ɗo mari nafu sosai. Ɓeɗo faunira sare, ɓe rufa caka sare, ɓe mahira mahol, ɓeɗo waɗa ha gaɗa, ɓeɗo mari nafu ha wasuki hunde ɓe terna.

Karie pauni foundation, wodi je bale'en dana'en kolo mai kofi be dak kofi be laiht kofi maɓɓode mai ɓalejum wodi bifomakop be aftamakop wodi haishado beko ɓe watirta pauda.

Konɗo ɗo mari nafu sosai. Hippruki kofi. Watuki soso laibugo, soso yiwuki. Ko heɓbuki kabej tomatur wata ha nɗer, ko furut ji. Kolo mai boɗejum. Boggol mai ɗanejum.

Yari be k sarka roɓe dun faunira be mai sosai, musamman ha sare to ɓe fauninan worɓe maɓɓe, ko to ɓe yahan biki, kolo yari mai bo goldin debbo ɗo jogi.

Riiga debbo nyootinga ɓe ɗo ɓornini ɗum gunki, ɗo joogi keesemun klolo mai ɓokko ɓokko be nanta bulu, ɓawo mai bo dammugal gilas on ɓe ɗo darni ha dou giras kaapet.

Kofi tangaram je zamanu, debbo ɗo jogi gilas ɓe ɗo resi ha dou tebur, ɓe do yarira ndiyam pewdum, kunun zaki, sobo, drinks, ɓe ɗo do naftira ɓe man musamman ha wadduki hoɓɓe.

Daldal sare benanta sare maude marde gidan sama, paune mai balejum dammugal balejum je lesma banin be nanta flawa hasera.

Korowal ɗo jooɗi. ha babal be fiyatadi. kolo mai poppule. Be toros pilo mai laihte pople. Be danejum, be zani zane fulawar. Sera korowal mai bo burown. Katako mashin ɗo bawo man gal.

Zaane rooɓe. Ɓe zaani ɓe ɓe ɗo dari haddi gudel, ɓe ɗo waati nanta rigaji goldin be yelo ɓe ɗo haɓɓi ɗankwali. Obo ɓe ɗo fauni mo hedi sera ma ebi sera tinde maako goto ɗo jogi boro.

Goɗɗo do jogi keke odo vakki boro balejum, odo borni jompa blu odo wati sarla jins baɗe but danejum jarkaji ɗiɗo hayeso mako colomaji yelo.

Mootaaji wasuki leddi konanta irtuki boholji, nda ɗi to boɗeeji, be mai ɓe irtirta pampo ɗi ɗo wasira ɗi ɗo mari nafu ɗi ɗo wallita jamaaje.

Hoore leeso ɓe fauni leeso, ɓe ɗo waati rigaji pilo, riga pilo gotel boɗejum be bulu, ɗiɗabol bo goldin, bulu, danejum, hoore leeso mai danejum soket ɗo dou hoore mai.

Marori ha nder buhu ɓeɗo jeri ɓeɗo silii ɗi, ɗo ɗo dow ɗo, ɗo ɗo dow ɗo, hader buhuji maji kolo mai yelo be girin, ɓeɗo zani taso be marori ha nder.

Debbo ɗo jooɗi, o ɗon fawni waati laasi gite, o ɗo waati bit boɗeejum haa daande maako ɗuɗɗum, pawne yorooba, o ɗo waati feere haa hoore maako. O ɗon moori moorɗi bariira be nanta o waɗi pakin soosay.

Debbo ɗo mori mordi nasta wurta boɗɗi, gasamai balejum, a tashimen on o mori o habbi ka haa ɓaawo oɗo tiiti fulawas fere oɗo ɓorni riga balejum, be nanta danejun oɗo jooɗii.

Tutawol wuro fere, kolo magol danejum chaka mai do wadi bade bodejum manga be do habi hasauru gol dotiti dule kolo blu dak.

Ladde woodi ɓoggi hiite ɗuɗɗum, woodi leɗɗe woodi chiyawaaji gene, den nenta ɗon hoseere mauɗi mauɗi koseje.

Mota ɗo dari kala manga bulu, dau manga darogal. Nga ɗo mari nafu sosai ha yaruki bukkon makaranta, islamiya, yahuki kugal asibiti, lumo waɗuki chefene.

Worbe bol bedo jodi mallumjo maɓɓe do jangina ɓe, woɓɓe do forti kosde moddo fere bo don nyobbide grdo gorko fere do wati judeji mako ha bawo maudo bo do jangina be do dari.

Debbo ɗo dari oɗo fauni o vodi, o mori a tashimen kala ɗiɗi, balejum be bodejum. Gite mako be aishado hunduko mako be nanta jambaki oɗo jogi buwro boddejum, oɗo bornikare boɗejum bei danejum ɓawo mako koromje be nanta pila.

Debbo ɗo jodi, ɓeɗo morinamo morɗi atajmen, ɓalejum be boɗejum o do tiiti fulawaji fere. Oɗo ɓurni limse pich kolo be ɓalejum oɗo joɗi dow korwal.

Tutawol wuro najeria kolo mai girin danejum girin. Ɓeɗo haɓɓa ha makarantaji ha sauru ɓe irta leddi be darna ndu, ndu ɗo lara dule ko babal kuɗe.

Pop do sudu paune sudu sera maibo ɓeɗo faunir be hite, cakamaibo fanka siraji maibo ɓeɗo wati bob hiteji.

Sare, be ɗammuɗe tati. Dammyɗe mai ash kolo. Winɗo ɗiɗi be cumfuɗe ɗiɗi-ɗiɗi. Be hako ha sera varanɗa.

Bop hiite jai gilas je ni vodugo peton peton be nanta boggimai ɓeɗo bila hadow ni voduki, kolomai danejum be nanta goldin do dow bop mai.

Rediyo ɓeɗo nana, ɓeɗo naftiranga haa nanuki habaruji duniyaji ko fe’ata, be ko doggata, kolo manga kofi eriya mai ɓaleejum, do mai silva, ɓe ɗo jo'ininga haa doo teebur.

Leggal ayaɓa ngal fuɗi ,ngal waɗi ɓikkoi sosai amma ɓenɗai , nga ɗo feɗi ha ɗow leggal mai, nɗer mai ɗanejum ɓawo mai ɓokko ɓokko ɗum ɓelɗum sosai.

Kakuleto ɗo mari nafu sosei haa hauruki lissafi limurki chede ko to goɗɗo ɗo janga mas, ɗum ɗo mari nafu cakamai bo balejum do maaga gaba daya manga bo danejum ɗo resinga haa leddi.

Restaurans babal sorukii nyamdu ko ɓabal moftorde jamaje, koromje ɗo joɗi dainin tebul do chaka koromje be ɗon korwal judnal bodewala ha bawo mai don senta tebul, mai bo wodi fulawas be cokali danejum.

"Mota" kolo mai ɓokko ɓokko be koronje ha bawo mai balejum be labule ha yeso mota mai wala dammugal mota mai ɗon himɓe ha sera ɓe ɗo tiitinga ɓe ɗo lara.

Njareteɗam, ndiyam soɓo boɗeejam, ɗam bo ɗan lemu. Ɗi fu ɗiɗi ɗo mari nafu sosai haa ɓandu ɓii aadamaajo, ɓe ɗo waati haa nder kofiji zamanu, ɓe ɗo ɓili haa dou hunde zamanu.

Debbo ɗo joɗi o mori atachmen, o wati bit o do rufiti gasamai haɓawo, o ɗo borni riga balejum ɓe danejum, flawasdo ɗo yeso mako, sera mako mahol ɗo mari benci danejum on.

Kondo, mararaki mari nga juɗe, kolomai pink fere ɗo lesmai pink, hasaramaibo bulu, hasaratobo boket danejum.

Dande debbo o ɗo joɗi o ɗo wati sarka ha dande mako goldin bakkude mako ɗo wurti seɗɗa sei dande riga mako bo ɗo waɗi zubi goldin be ɓalejum kolo kare mako maima goldin be danejum.

Hunde godugo hawan jini, dow mai danejum sei chaka mai ɗo lima, sera mai bo ɓoggol sei butol ɓe nastinta nder jude ma ɗo uppa, ɗo uppa ɗo uppa.

Ɗebbo do jodi wailiti oɗo fauni hunɗu ko mako be jambaki odo didi gazal be ashaɗo ha dow gite mako odo wati lasi gite oɗo wadi pakin be nanta gasa’ata shimen ka do wali har ha bawo odo wati fulawas feri ha hore mako oɗo ɓorni riga yelo.

Paalo, dammugal mai ɗo maɓɓi, leddi mai ɓe ɗo fawniri be taayis, ɓaleejum, daneejum. Ɗon babal tiivi, daneejum, ɓaleejum ɓe ɗo fawniri.

Dammugal sare ɗomahi, dammugal ash kolo be leggal mongoru ha nder saare man.

Gilnga leddi. Nga ɗo wali chaka gene. bandu ma nga fuggi gi'e gi'e, gi'e. Nga ɗo mari nyanyare to nga wa’i ɓanɗu goɗɗo nga nyanyan, nga ngatan. Ɓe ɗo tawa ɗum ha nder ladde ko gese.

Dande gorko, o ɗo wati hunde dande, chen goldin. O ɗo ɓorni jaket danejum jei nder mai bo ɓaleejum, ɓaawo mako bo be mahol katako fere.

Ɓikkoi ɗo janga ha nder makaranta ha nder aji, ɓe ɗo winda mallum jo ɗo dari ha dou goto, ɓeɗo maɓɓiti ɗereji ɓe ɗo jogi bayro pentimai blu, be ɗanejum, be zane zane fere, ɓeɗo wati jaket balejume je nder bo danejum.

Fulawa ni woɗugo, Babal soruki fulawas do ɓokko ɓokko ɗo hauri be boɗejum juɗɗum hatto mabbe do wati fulawa mai ha nɗer loode mum, be leddi ɓe wati ndiyam ha nder gam fottungo sare hasodoɓe.

Debbo do dari odo jogi redu mako odo fauni jude mako do zani lalle jude mako nano do habbi agogo odo borni kare bodejum popul danejum benanta blak.

Ɗeɓɓo ɗo ɗari fauni. Oɗo ɓorni kare nɗanejum cot ɓe ves nɗanejum. Oɗo wati sarka ha nɗanɗe. Oɗo haɓɓi agogo ha juuɗe. Oɗo jogi ɓoro nɗanejum. Hunɗuko mako ɓe jamɓaki. Ɓawo mako ɓe laɓule, golɗin, ɓe nɗanejum. Kolba juss ɗo sera.

Nyiiri maaroori laawaandi be haako ɓokko, be ta`e kusel har guda 5, ɓe waati yaaji haa dow nyiiri may, ɓe waati nder taasoowo pilet daneejum ɗuuɗɗum belndi.

Hore leso balejum benanta pich elkata ha chakamai. Ha yeso mai wodi durowa ɓawo mai wodi woldrop manga maɓɓole jeitati. Sera mai bo ɓalejum ha chakamai milik kala.

Sarga daande, ɓe ɗo waati ɗum haa daande gunki ɓaleejum huunde yeri mai ɗiɗi be nanta jawe juuuɗe, kalo may goldin boo ɓe ɗo waata haa daande.

Debbo ɗo jogi yeri be sarka kolo mai golden be zobe. Roɓe ɗo naftira ha paune sare musamman julde, ɓangal, inde, lamu.

Mashin karigo je ɓoptugo leɗɗi ko nanta hosugo f kare mauɗe mauɗe ɓe ɗo naftira be mai hosugo firish waldorob ko kuma to goɗɗo e'gga ɓe ɗo nafa ha adugo kare mauɗi.

Filawas ɓeɗo faunira be maaji, ndes saare, les mahi, dammugal saare ofisji, makaranta, islamiya, ɗum ɗo mari nafu sosai ɗum ɗo wo'itina babe.

Furut appul, be milkos, kok, haa sera, ndiyam haa sera, shim-shim ɗo haɓɓi Haa nder leeda, ɓe ɗo resi haa doo kurwal ɗum ɗo mari nafu sosai boɗɗum.

Goɗɗo on, o ɗo dari dow jogi leedawol daneewol juuɗngol, ɗo waali diga leddi haa yahi dow mahol o dari.O ɗo ɓorni toggol boɗeewol be sarla cuuɗi, be o faɗi paɗe ɓaleeje be ɓoggi boɗeejum dow maaje.O ɗo kombi lekki woni nder saare marki haakooji ɓokko-ɓokko.

Feho mase je zamanu, ɓe ɗo naftira ɓe mai ha waɗurki mase, woɓɓe ma ɗo sa’ira chimchim ha ɗer ɓalejum ɓe juɗe mai ɗiɗi ɗa maɓoɗe mai ɓo ɗum tangaram ɗo ɓari mahol.

Pepesun liɗɗi be nanta kusel haa nder ɗo sankiti, ɓe ɗo waati tattace, tinngeere, maagi ɗo maati, nyabbam ɗo haa dow, ɗo haa nder pilet ɓaleejum, ɓe ɗo resi haa dow teebur.

Remoɓe worɓe be rowɓe ɓeɗo den der geesa ɓe ɗo awa, woɓɓe ɗo rema, ɓeɗo joogi banawo, ɓeɗo turi bo.

Bilenda juuɗe, ɓe ɗo naftira ha namorki tattase, tingeere, gaalik, kaarot, kaabeej, do he’ano a yiɗi ko nami na ma ɗigga tillis dow mai ɗo a ɓiɗɗa a ɓiɗɗa nama nama sosai.

Leeda paket je nyebbam hunduko, bee nanta jam baki, debbo ɗo jogii leeda mai, nyabbamji mai guda jeego Haa nder daneejum, boɗejum, pink, jambaki marun.

Goɗɗo ɗo dari, o ɗo waati sarla kofi, paɗe maako but ɓaleejum, o ɗo wakki booro ɓaleejum, o ɗo waati cet bulu, be nanta daneejum, ɓaawo maako caago ɗon maɓɓi be kuwaɗo, sera maako woodi winndo, be jamɗe jamɗe, be gilas, sera maako woodi penti bulu, be leggal.

Goɗɗo ɗo dilla o do borni habjompa benanta sarla kolopich o do yabbitan diyam wodi lambat wasera mako benanta folwaya wodi leggal ayaba habawo mako be ci’eji goddo fere do bawo do wara be le mawi.

Tomatur: Ɓedo waɗira hako, ɓeɗo he’a nder marori nymira, ɓeɗo waɗira lekki ɓediriki iyam, ɓeɗo he’a nyamira bannin tan. Ɗo mari nafu sosai ha ɓandu ɓi Adama.

Goddo fere do sora gilas, o do siliɗɗi hado tebur katako, wala kolo wala danejum bokko bokko kofii blu, o do waati riga balejum, sarla danejum, pade balejum, be hunde juɗe.

Ɗammalele ɓe ɗo waɗira dum karneri butali ɓe ɗo nyama on ɓe ɗo wati juɗe mabbe guda jui ha nder ɓe ɗo rufi manja ha nder be timatir be maggi be tingere ɓe ɗo wati ha nder tire ɓe ɗo nyama.

Ko paɗe, ko booroji, ɗum ɗo mari nafu bo, haa haadinki kare be ko nanndi bannin. Ɓaawo may dammugal suudu, sera may jerka boɗeejum.

Ɓikkoy worɓe ɗo dilla ɓe ɗiɗo, gooto ɗo waati jompa bulu, be nanta sarla. Gooto bo ɗo waati cet bulu, yelo, be nanta sarla ɓaleejum, sera maɓɓe mahol woodi ko liiri haa dow mahol may, be nanta saare ɗo mari gidan sama.

"Kichn waya" je jamanu dou mai ɓeɗo hippa piletji chaka mai bo be do hippa ta kohoi takohoi ɗuɗɗi les mai bo ɓeɗo hippa kofiji sera mai wodi chokaliji benanta laɓi be lanyirgal jamanu yajjungal ɗum mari nafu ha simtirki ndiyam.

Kondoji mararaki ɗo mari nafu ha siwurgo talia, loturgo nyebbe ɓe ɗo he’ira kabej ɓe wata ɓe lallita nder simta ndiyam. Kolo mai blu, boɗejum, yelo, ash kolo.

Leggal netwok. ɗum ɗo mari nafu ha warturuki savis, computa waya, ha hebuki wolɗuki be himbe. Seramai bo gene on shaka mai to ɗum ɗiyam on mayo.

Fruit ko toi be taso mun. Kankana be abarba ha nder take away fere, do bo cocumber be nanta kusel be Kwai be tumatir kanjum ma fere ha nder takaire mun. Sai bo jolof marori, hatto bo kusel...

Dammude shaagoji ɗiɗo jeri guda tati ɗiɗo maɓɓi be nanta windos ji man, kolo mai boɗejum be danki yeso shagoji mai bo ɗum fulo on yeso man bo dammugal sare on ɗo mabbi ti.

Kule ɗo ɓamti hore mum ɓeɗo jimmitiika hunde fere boɗejum be nanta danejum hunde fere ɗo haɓɓi ha da'nde ma nga boɗejum nga ɗo tuggi ha leddi ha tais bandu ma nga danejum be nanta balejum.

Dammugal saare benanta dammugal yaasi, suudu sukaabe, labule mai ɗo yaasi sera, dammugal mai ɗo mabbiti gootel ɗo maɓɓi. kolo mai bulu les mai pink pink mahol nastugo saare mai boo pink kolo benanta do mari burɗe burde haa yeeso saare mai woodi lambatu ndiyam dotti.

Babal kuɗe sira mahol mai be gene, dow penti mai danejum, les mai bulu, jamɗe mai ɗo mari penti bulu, wodi sybod haa yeso be nanta polwaya hiite.

Worɓe ɗiɗi ɗo dari ɓeɗo wati limse danejum be gareji, ɓeɗo haɓɓi agogo, goto ɗo wati darogal be hufnere boɗejum be ɓalejum, goto ɗo wati hufnere boɗejum be danejum.

Saare ɓe mahi nde ɓe yotti "linta" ɓe timminay nde ɓe fiyaay kataako sey heedi nder maare ɓe ɗan fii seɗɗa, ɓe ɗo maha nde. Ndaa ɓe waɗi dammugal bee nanta "windo" ha yeeso maare wodi kaa'e-kaa'e bee jaareendi leddi.

Firij ɓe ɗo naftira be man ha pelurki ndiyam sobo, ko kunun zaqi, nanta e luttu jaratee ɗam, woɓɓe bo ɗo watira kayan miya, ko kusel, liɗɗi, ngam hala wonnuki e.

Jarka nyaɓɓam, ɗo winɗi jaɗu. Kolo jarka mai yelo. Maɓɓoɗe mai ɓoɗejum. Ɗo naftira woɗuki hako, tamsuki kosai, ko waɗuki cimcim.

Godɗo ɗo dilla hadow kolta, oɗo wakki boro ɓaleejum, oɗon jogi sarla ɓaleejum, riga daneejum benanta sera mako ni saare benanta caago on bee laawol saare man.

Njaretaɗam ekzotik, ɗo nder fandu ji mai gongoni. Kala mai bo grin, be danejum, be bodejum, be yelo. Ɓeɗo jeri, ɓeɗo resi ɗum ha dau tebul fere.

Goɗɗo ɗo dari oɗo wati juɗeji mako fu nder jiɓa juɗe mako gotel be agogo, oɗo wati boru ɓalejum ha nafki mako, o ɗo ɓorni riga didi didi ɗanejum, benanta ash kolo, oɗo duhi sarla ɓalejum ɓawo mako wodi fayande fulawa.

Debbo ɗo joɗi oɗo mori morɗi shade ɗiɗi amma lamsaka, oɗo sumpiti napo mako tin oɗo wati manne pepeton guda ɗiɗi guda tati yesso mako ɓe ɗon atiri be goygoy.

Ɓukkoi njangirde ɓe ɗo ɓorni limse, goto ɗo ɓawo, sai tetaɓo, ɓe ɗo jogi ɗereji, mo yeso ɗo jogi microphone.

"Gaskuka" ɓe ɗo naftira ha ɗefurki nyamdu. Gari, ndiyam goldam, cha’i, Ha sakamai bo ɓalejum ɓe ɗo wolira gortogal kek chim chim.

Ɓikkoy ɗo fiya bol, oo ɗo waati bol haa yeeso, ɓikkoy too ɗo diwa hetto, ɓikkoy too ɗo ɓaawo, woɓɓe ɗo ɓaawo, woɓɓe ɗo sera, woɓɓe ɗo dari babal raaga man ɓe ɗo faɗi paɗeeji But.

Zoobe juuɗe, je alkawal ɓangal, debbo ɗo waatina gorko mum, dow zoobe mai ɗo ɗelkita silva. Peɗeeli o ɗoo bo, pink.

Kula manga manga ɓe ɗo naftira ha watuki nyamɗu, bangal ko inɗe ko lamar fere ko fofo, ɓo ɓe ɗo wata kunun zaki ha nɗer ko ɗiyam hala fewugo.

Debbo ɗo dari, o ɗo mori a tacimen gasa boɗejum, o ɗo borni riga bulu, ɓawo mako tebur be korwal mahol ɗo ɓawo maɓɓe.

Worɓe ɗo fija ɓe ɗiɗo fijirde dambe. Ɓeɗo haɓɓi hunde haa juɗe maɓɓe boɗejum, oɗo haɓɓi tadi kesi mako be hunde boɗejum, oɗo duhi sarla bulu. O'ma ɗo haɓɓi juɗe mum be hunde juɗe bulu, oɗo taadi. Motaji ɗo ɓawo maɓɓe.

Himbe ɗo les wauru, be nanta hunde fere ɓe ɗo mahi ɓe ɗo voitina lare mbala goɗɗi bo je nai woɓɓe be ɗiɗi ɓeɗo vakki boro, ɓeɗo ɓorni rigaga danejum bedo wati picap.

Debbo ɗo dilla, oɗo ɓorni riga da wando, oɗo jogi booro bulu faune mai bo goldin, oɗo waati hunde juuɗe goldin, ɓaawo maako bo be dammugal.

Dammugal Sare, be intalok ha yeso get mai. Kolo mai Danejum mahol mai wodi rawun ha shaka je faune, wodi tanki nder Sare mai, Mahol mai jungol Gidan Sama'on wodi Windo gilas.

Makaranta, babal jangirɗe ɓikkoi, mauɓe, nga ɗo mari nafu sosai haa babal tarbiya ɓikkoi kolo makaranta mai milik kolo lesmaibo ɓe ɗo pentiri ɓe kolo ɓokko ɓokko ɗo mari hawa tati.

Waandu ɗoo rongini dow mahol fere ɗoo jogi hunde nyamuki. Ɓawo maaga be leggal kala green kangabo kolo manga kofi.

Debbo ɗo dari, oɗo ɓorni limse kolo kofi, goldin, milik kolo, oɗo suddi gele milik kolo, oɗo jogindiri juuɗe maako, baawo maako bo katako kofi, ha leddi bo kapet boɗejum.

Fulawaji ɓeɗo Fauniri Babal Kuugal, ɓeɗo Waɗi Giras Kapet ɗo Hewi, ɓeɗo Wadi Fulawa Chaka Chakamai Ledɗe Ledɗe, Sira mai bo ɗum Lawol'on ha Himɓe Salirta.

Ɓikkoi ɗo jooɗi ha nder klas, ɓe ɗo winda. Mo yeesojo ɗo jala, o ɗo maɓɓiti deftere winda, o ma ɗo turni hoore maako dou mai, woodi kataakoji ɗo jimmiti. Penti klas mai bo daneejum.

Nyebbam wujugo rooɓe, worɓe ma ɗo wuja. Ɗo mari nafu haa ɗiggutunki ɓandu, vo’utunki ɓandu, ɓandu walta. Haa ɓaawo mai woodi nyebbamji goɗɗi, goɗɗi ɗo nder kwali.

Godɗo ɗo dilla ha sera dou Lawol. wodi Sayin bot iguda ɗiɗi, wodi Mota ha Les Sayin bot. dou maibo ɗum Babal kuuɗe fere'on. Nda Shago manga be nanta Gidan sama ,wodi Darugal manga ha dau.

Mota do dari nder danki, mota gotel do dari sera be do tarni mota arande, leggal do dari ha chaka babal ha kojedo hewi ha yeso mai.

Goɗɗo ɗo dari, oɗo ɓorni jumpa benanta gare, ɓe ɗo wadi zubi ga remai benanta danejum ba boɗejum ni, oɗo jugi juɗi mako, ɓawo mako fulawa ɓokko ɓokko benanta yelo.

Sinbot debbo ɗo jogi balawal gorgo mako o ɗo wallini hore mako hado hore gorgo mai. O ɗo wati kare ash kolo gorko mai bo lait bul o ɗo haɓɓi dankwali les mai bo penti ɓalejum be jamɗe fere zane zane.

Dow mahol nastuki juulurde. Penti man mili kolo. Woodi POP haa dow, sai dammugal, be nalta windo ɗo mari gilas. Sai dow mahol mai bo, ɗo windi 'laa’ilaha illallah Muhammadal rasulillah'.

Palo be sentateble be koromje ,dowadi L gotel 3sita gotel bo 2sita korowal mai bo blu.

Dammugal shago ɗo maɓɓi, kolo ma nga pat wadi tsatsa burawun, do mai bo hunde hite ɓe ɓoggi ɗo nyoɓɓi je hite, penti ma nga mili kolo, ɗo woggi woggi ha douvmai woodi posta ɓe takki woggi nga.

Hoore leeso, be diresin miiro, be durowa mai guda ɗiɗi, be walduruf mai maɓɓole n'ai, ɓe ɗo faunira suudu.

Jambaki, lesmai danijum, debbo ɗoji ɗo faunira yesomai bo ɗum mahol on.

Plet plastic set mai guda jego, be takaije hako mai guda jego, ɗo mari nafu sosai ha watirgo nyamde be hako ko irin snag ji ɗo.

Kofi ketil ɓe ɗo naftira ha dollurki ndiyam gulɗam, ɓe haura ha hite lantarki to nepa warti ko janareto, ɓe ɗo wadira shayi, ndiyam gulɗam, gari, nga ɗo mari nafu sosai ha yawurki hutindirki.

Goɗɗo ɗo dilla ha sera lawol, mota ɗo ɓawo mako, ha sera mako katako ha toni shago ɗo maɓi, ha sera mai wodi saare dammugal mai jamɗe jamɗe kolo mai bo marrum shago mai, saare mai bo kolo mai ɓalejuum.

Hoore ɓinngel, o ɗo wayliti, o ɗo jala, ɓe moori mo, ɓe yottinay karce may, ɗo sanci sanci. O ɗo ɓorni limse daneejum, be diidol ɓaleejum.

Pilet ji, blastic, set mai guda jetati, takaije bo guda jego, kalo mai laytpink be do resi ha dow tebur kolo kofi sera mai ashkola.

Jawle guda 3, hedi hoore may, hedi les may ni, boɗeejum, hoore may daneejum, be nanta boɗejum, gaasa may bo daneejum, ɓaleejum , toɓɓe-toɓɓe, haa les may woodi ka’e, ɗo waɗa koy ɗuuɗum, ɗo sakita himɓe bo.

Babal takkugo tivi e fauni ɗum ɓe penti sera sera danejum chaka mai bo liht burawun, penti palo mai bo gaba daya pitch kolo ɓe ɗo faunira ɗum ɓeɗo wata fulawas bawo ɓe wati TV.

Koromje palo, ɓe ɗo faunira chuɗi, kolo maji ash kolo wan sita, tu sita, tiri siita, ɓeɗo mari paune sosai.

Debbo ɗo jooɗi, o ɗo moori ataashimen gaasa boɗeejum, o ɗo waati bit haa gaasa mai, o ɗo fawniri ɗankunne jey watinta ɓikkoy petpeton ɗo, ɓe ɗo waatini haa gaasa, ɓe ɗo waatani mo goygoy feere haa tiinde maako o ɗo ɓorni riiga feere boɗeejum.

Debbo ɗo jooɗi ɓe moori mo moorɗi raana, ni wooɗuki. O ɗo ɓorni riiga ɓaleejum, o ɗo jooɗi dow korowal burawun be nanta koffi, sera maako woodi rooba ɓaleejum be bulu.

Aion woggirki limse nga ɗo mari nafu sosai hanafturgo be manga wogggugo kare nda ɓoggi manga be hore manga damejum ɓe ɗo ɓili hadau cedo.

Dekorekshon, ɓe ɗo faunira babal, musamman ma jotta wakkati inde, ɓeɗo fauna ɓe haɓɓa bolonbolon, kolo mai danejuum, pink, bulu, ko ɓangle nda dainin tebul hatto ɓe ɗo resi kek, benanta jareteɗam.

Taso mararati mari silver on, ɓeɗo resi ha laddi ɓe ɗo naftira ɓe mai ha wadurki dambu gurka, ko dambu tasɓa, ko kabije.

Ɓutali ɓelɗi, gulaɗi, boɗeji, ɓe wuliɗi ɓeɗo wallidi ni ha dou hunɗe sorgo maji, mauɗi - mauɗi, goɗɗi ka ɗi ɗon hukki, seɗɗa, goɗɗi bo ɗi hukkai ɗi ɓelɗi.

Ɗebbo ɗo jogi nyebbam hunɗuko. Owuji danejum on. Peɗeli mako balejum. Oɗo borni kare popul be lait. Oɗo wati bit ha horemako.

Juuɗe debbo o ɗo waati hunde juuɗe ,goldin feere boɗeejum ,be girin o ɗo tamdi juuɗe gotel may bo peɗeeli maako ɓaleejum.

Debbo ɗo dilla o ɗo fawni, o ɗo waati riga, kolo may pooppul, be ɓoɗeejum, sera may juɗɗum yotti koppi, geefe gootel boo haa danngo dari. O ɗo moori moorɗi kalaaba, paɗe maako juuɗɗum, woodi goɗɗo haa ɓaawo maako ɗo dilla.

Goɗɗo ɗo dari gorko, bo ɗo faɗi butis ɓaleejum, be nanta sarla ɓaleejum, bo ɗo waati jins ach kolo, be pawne may ɓaleejum, bo ɗo waati jaaket boɗeejum, riigan sannyi bo ɗo waati huunde daande.

Shadda rooɓe ɗo faunira be mai, riga juɗɗum, riga be gudel, riga be sarla, wala nou ɓe nyotirta, musamman ma himɓe nijer ɓe ɗo yahira inde ɓangal.

Debbo ɗo dari bo oɗo zani lalle juɗe ji mako ɗiɗi fu ɗo haɓɓi agogo gotel ɓo oɗo wati hunde juɗe be zobe ɗo suddi gele ashkolo ɗo wati limse kolo popul.

Makaniki o ɗo jara jammɗe, o ɗo jogi sufina, o ɗo mo’itina jamɗe, o ɗo borni yinifom kolo mai bulu, o ɗo bamti hore mako tijji dow, o ɗo lara.

Sare mahanɗe ɓe taɓo. Bulok ɓe fiyiri taɓomai. Ɓe ɗo suɗɗi ɗow mare ɓe gene. Woɗi hosere manga ha ɓawo suɗu mai. Wonɗe ɗo ɓeli ɗow wonɗe, wonɗe ɗo ɓeli ɗow wonɗe.

Debbo ɗo dilla. O ɗo waati riga juɗɗum je ɗo hauri be himar, kolo mai ɓaleejum, be daneejum. Oɗo dilla be ɓingel petel ɗo waati kare daneejum, be salla jins, be paɗe, sera makao woodi saare get ɓaleejum.

Hore ɓingel ɓe ɗo mora mo, ɓe mori je yeso lutti je hoɓɓudu, je ɗo safita gasa mai ha kolo mai pink nafru bingel mai do sunpiti bo wati yeri o ɗo titi windo fere bo maɓɓiti.

Ɓingel gorko ɗo dilla ha sera lambatu, o do jogi bakko be hunde ha nder. O ɗo borni limse daneejum tal, sarla mako bo blue jeans. Sera mako bo lambatu mai lugguka.

Koromje ha Palo, Daneje be Turuspilo mai Ɓalejum, be Brown be Danejum, Sira Jude Korowal mai bo Goldin, Sei Senta Tebul Doumai Glas Ɓalejum Sera mai Danejum Bodɗum.

Debbo ɗo Joɗi, oɗo Ɓorni Kare Bodɗe, Kolo Boɗejum be Danejum, Oɗo Suddi Gele Danejum, Oɗo Joɗi ha dow Korowal, Seramako tobo Hunde Fulawa be Fulawa mai, ɓawo Mako bo Labule.

Mayo ndiyam majam blu, wodi gene ha sera mayo mai, sai leggal gorubaji ɗuɗɗum, ha dou mai bo tondire fere leddi ɗo towi sosai.

Debbo ɗo jodi odo mori gasa a tachimen odo rufitika ha bawo gokka ɓo ɗo yeso mako oɗo borni limse balejum be danejum oɗo titi leggal fulawa fere girin.

Ɓingel ɗo dari ha hunduko dammugal bo do falilir juɗe mako ha dow katako ɓawo mako kawnu ɗo ɓili kare ha dou sera mako kwanu mai do wali bo don mosa ha dou mai bo ɓeɗo bili butol fere bulu.

Mai ruwa en do nyooga be jarkaji baleeji mauɗi, mauɗi odo waati be poppul odo wati sarla baleejum gotoh bo do waati ach be sarla baleejum. da bingel debbo fere ha shera shagojii do taari ha babal mai be leggal mangoro.

Sukaɓe ɗo fija bol amma gurgu'en on. Ɓeɗo joɗi ngam ɓe wala kosgal be juɗe ɓe naftirta haa fijorki bol maɓɓe. ɓeɗo ɓorni ash kolo, ɗiɗo bo ɗo waati girin be danejum, bol ɗo chaka maɓɓe.